Toggol roɓe:, Turmiji dido jerni. Ngal tati gal dou, tati ngal less ɗiɗo nder ledaji mabbi.

Mbubu hadow bawal hako ɗo joɗi ha dau be billeji majum ɗiɗi ɗo haski.

Roɓe tato, be gorgo mauɗo gotel be ɓingel gotel, ɓingel ɗo wati kare ola ola be dembo gotel mori bo jita ɓandu mako waɗi kare ola ola, be roɓe ɗo waɗi kare bo danejum be paune ɓalejum, gorko man waɗi kare.

Nderke’en tato, be do dari dido do wati limse leddi leddi, do wati kifneje ,dido do wati jude mambe nder jibaji go to do jogi waya ha jungo.